Goɗɗo ɗo dari ɓamti juɗe oɗo wati riga odo wati hifnere ha hore ma ko odo wati darode ha gite maako.

Leɗɗe ɗo hawti be burɗi.